Iiyimati yebanana oyo yimwe po mbyono hai tulako noyi shiwike nawa yihole omeya. Uuna toyi kunu kala watula po omonino dhomeya dha gwana, shaashi uuna pwaa hena omeya ohayi vulu nokusa po nokuli.

Weetheni wushekete owuli meno lyawo. Uudhila shampa waadha wuli meno etawu tungumo iihandhila yawo ohawu talako kutya ndyono olyo egumbo lyawo nomuntu ngele otoya mo otawu vulu oku kala tawu kufuka mo.

Uunafaalama owuli wasimana shaashi ngele owuna oshikunino megumbo otovulu okukala to teyapo ngoye tokalanditha, nenge wukale wuna eilongelo lyiikulya kungoye mwene ewanawa to hupitha oshindji.

Oshilongo shaNamibia ngele otashi ya poohi dhomefuta oshi li lela ponomola ombwanawa, oshoka oohi odha talika ko oonzo ndhono oombwanawa ngele tashi ya piikulya.

Oshilongo shina uunshitwe woondundu osho oshilongo oshiyamba shaashi uunshitwe mbono ohawu hili aatalelipo yeye moshilongo , naasho tayeya mo ohaya futu nokuyambulapo eliko lyoshilongo sho.

Uunshitwe woondundu oshinima sha simana nowu li uuyamba woshilongo shono, shaashi ohawu yambula po eliko lyoshilongo. Pamukalo nguno kutya uuna aatalelipo taye ya moshilongo mono taya ka thaaneka oondundu taye dhi talele po otaya futu.

Omahala goku vululukilwa po omo omahala ngono ga ilongekidhilwa. To vulu oku yamo wuka uhale, wuka thuwe po nenge wukalye omwiha nenge toli uulalelo nomahewa goye.

Momagumbo getu ohatu ningi mo uundama woku yakelela omeya gomvula guunshitwe kaaga hepe. Ohatu ningi mo uundama mu kale tamu iyogo oombaka dhetu osho wo nga ne oohi mbyono dhili iinamwenyo yomomeya.

uuna mwa tsakanena nomahewa ohamu kala pehala limwe amu tula ko omahokololo tamu nyanyudhathana, mu na esiga tamu yotha, ne mu na natango mpono mwa tula iinima yeni ya talala nawa yokunwa.

Oonyanga oontiligane odha talika kutya ngele otashi ya kiikunino yomomagumbo nadho oto vulu oku kala wedhi kuna wukale hodhi longitha megumbo wukale topakapo nenge wudhi landithe nokuli.

Ngele otashiya koshilongwa shokuthaneka moosikola otashi dhana onkandangala molwaashoka otashi yambulapo noongeshefa moNamibia, tovulu okukiilongela okuthaneka, to kala ho thaneke oongeshefa dha yakweni komakuma nokiipeleki.

Omeya getu katuhole taga hepa oshoka uuna tate Kalunga etudhimbulukwa nomvula ohatu ga kongele iikwatelwa mono taga vulu okukala ga kwatelwa tse tuga longithe piimeno yetu nopiikunomwa yetu.

Oondama dhomeya momagumbo nomomidhiingoloko dhetu odha pumbwa oku kala dhagamenwa dhatulwa momalugumbo opo ku keelelwe kaagahepe, kaagadhanwe nokuyanda wo iiponga yuunona waagwile mo.

Oha tu yulu oohi momafuta, ohayu yulu oohi moondama dho momagumbo getu, nomulumentu ota monika anyanyukwa shaashi okwa longa nuudhigu a mone omweelelwa.

Mbakumbaku osheenditho sha simana shaashi oha helele, mbakumbaku oha pulula, mbakumbaku oha mbakula ngele ota shiya kaanafaalama naamboka yehole okulonga momapya.

Okandama koohi oshinima sha simana shaashi uuna wukana megumbo nena ngawo nomukaga ota gu ku kala kokule. Shampa tomuna oohi nomangeshefelo oto kala wu ga li popepi shaashi oto landitha eto mono iiyemo.

Eshina lyakamalyenge olya simanekwa nawa nohali longithwa unene moomina, hali fulu iithindi nohali fulithwa iilambo unene pomahala mpono tapu tungwa noshowo moomina.

Sho nee tatu kelele oku mbugaleka oshilongo nokwa hateta omiti, shampa twiihadha tuli miiheke yetu, ohatu tsupo ne uundjila mbono tawu kwata kanitha omahala gaali ga yooloka nenge gatatu ga yooloka.

Omboga yuushimba oyi holike no ya talikako kutya ohayi yambulapo eliko shashi ngele oweyi kunu wukale tolanditha nena ngawo mondjato otokala mwakola nawa nongele otashi ya kiiyemo niikulya yomegumbo natango itosi ondjala.

Otatu tsuwa omukumo tukale tuna iikunino konima yomagumbo getu. Ngono naana guli omukalo omuwanawa oku ilikolela iikulya momagumbo, noku hupitha oshimaliwa shono wali toka longitha okulanda mositola.

Namibia oku na uushitwe uuwanawa woondundu. Uushitwe mbuno ohawu tu kwathele okunana aatalelipo moshilongo, yo ya tale eyopalo nuushitwe waNamibia nkene wa opala.

Namibia okwa talikako ena uunshitwe nehopalo ewanawa lyoondundu, shono hashi hili nookuli aataleli po ye ye moshilongo shetu taya etamo oshimaliwa shaashi, okutalela po oto futu.

Mbakumbaku, eshina lya talika ko nawa nenge oshi enditho shono sha simana. Ohashi vulu oku nana oohauto oonkwawo nando omo mu noko. Mbakumbaka ohetu longele nawa ngele ota shiya puunafaalama woku pulula noku yungula.

Ohatu yi moondama nomomadhiya e tatu kwata oohi, ndhono twedhi tala ko kutya odhina uundjolowele noovitamine odhindji, ngele owa kala hodhi longitha onga omweelelo.

Uunafaalama otawu dhana onkandangala unene miitopolwa yo monooli. Ngele ota shiya puunafaalama mbu wiimeno, owo naana tawu dhengelwa wu tupe oonzo dhiikulya.

Uunafalama otawu dhana onkandangala mo Namibia. Otatu tsuwa omukumo tu ilongele iikulya ku tseyene katu kale oshigwana oshi nanyalo oshowo tu iye telepo sha shomondjato uuna twa longa etatu landitha.

Uunafalama womatama momagumbo otawu tu tsu omukumo tukale tuna iikunino momagumbo. Mono to vulu oku kuna omatama ndele gamwe to li megumbo gamwe to landitha wu mone iiyemo.

Ethimbo ndino olyo naanaa hatu yi momapya getu tuka likole mo shono twa kuna mo. Ethimbo lyokuteya toyi mepya eto ndjikile ombaali yoye eto yi fala kolupale ngoye wu vule oku kayungula .

Uuna ta tu ningi iikunino yetu osha simana lela opo tu kale tu na omuzile, opo iikunomwa yetu yaa ha se po komutenya nande nande, yi kale yi li momuzile ya gamenwa, tse tu mone eteyo ewanawa.

Oshikunomwa sho mboga yuushimba otushi hole noshasimana. Ohashi palutha nawa omaluvalo getu momagumbo, nongele oweshi eta pamukalo gongeshefa, oto landitha nawa iiyemo tayi ku nyanyudha.

Uunafaalama ohawu dhana onkandangala nokutula ominino mevi. Ohashi kwathele opo nando omvula inayi loka, iimeno niikunomwa yoye otayi kala ya hapa nawa noto ka mona eteyo lyo opala.

Iiyimati mbyono yo strawberry oya talikako kutya oya simana noyina omulyo tagu hokitha. Otatu tsuwa omukumo kutya uuna tashi shiwa nayo natuyi kwatelemo ngaa miikunonwa yetu miikunino yetu konima yomagumbo.

Uundama owo naana omukalo ngono gwo ku yakela omeya, ngono to vulu oku longitha wu kale to tekele iikunino yoye, nenge iikunomwa yoye yimwe po, mbyono hatu longitha momapya.

Oshinamwenyo shongandu oshimwe sha talikako sha nika oshiponga ngele otashiya kiinamwenyo mbyono ya nika oshiponga . Ohashi adhika nee momilonga noshipa shasho ohashi vulu shi longithwe oku ninga omapaya.

Iimeno mbyono yili miikunino yetu nenge moothaalama dhetu otayi pumbwa okukwatelwa po nawa, tayi tekelwa nawa yikale yahapa nawa, opo tumone eteyo tali nyanyudha.

Uunafaalama woongombe owu li wa simana shaashi, oongombe oha dhi tupe omahini tu lye, oongombe oha dhi tu pe omagadhi, oongombe oha dhi tu pe onyama, na tate Kalunga ohe tu pe omvula ombwaanawa tayeeta uulithilo uuwanawa woongombe dhetu.

Iimeno yetu miikunino yetu ohatu yitulilemo ne ominino dhono dha enda omeya kohi yevi opo yikale yina uututo uuwanawa yaasepo komutenya nande omvula iitayiloko shagwana evi ota lyo kala lya mota

Mpano ota pu monika okashina hono keshiwike nawa kokuhenyaga omwiidhi, haka vulu okulongithwa oku opaleka moshikunino, mofalama nenge momapya opo iikunomwa yetu kayi kale yili momwiidhi.

Ethano ndino otali ulike nee mombelewa moopalekwa nawa, otohala okutya ando oshikunino ashike iimeno mbyoka yatulwa mo yoopaleka ashike, nenge aatalelipo mombelewa nenge mehala lyotumba taye yamo omo palekwa nawa muna iinima yaziza nawa.

Ndino ehala lyoku vululukilwapo lyili nawa momizile omiwanawa dhomiti ndhono dhahapa nawa, no tali monika lili po kangwena nuupundi nee watulwapo woku vukulukilwa, niinima ndjono hovulu oku londako uuna wahala nenge oku ninga ekwilika.

Shino oshikunino tashi monika nawa shomboga yuushimba yamena nawa noya pyakudhukwa ngaa nee okukala ya teywa shaashi ae kongolo okwasha lela, otayi vulu ngaa nee okukala ya teywa nokuliwa.

Omulumentu okwa thanekwa e li poshikunino she, ndi wete kutya ye oha ningi uunafaalama. Oti imemeha ngaa nee, shaashi oshikunino she otashi monika shoopala nawa nokwa tegelela iilikolomwa iiyamba.

Mpano otapu monika omulumentu ena oshikombe ta opaleke okaponda ha muninwa oohi shaashi pevi mpono otapu ulike ngaa nee puna ehwata lyoohi dhili pevi mpono, dhi kale mehala lya opalekwa.

Uumuti mbono hawu mene moondundu nenge momamanya, owu shiwike ngaa nee nawa kutya ohashi kwata ethimbo noomvula odhindji lela, opo wu thike pomuthika mpono wu li ngashingeyi.

Oomboga dhuushimba, ndjino ofaalama yoomboga dhuushimba lela ndji dha ziza nawa mbela dha mona omuloka omuwanawa. Okuya nee kokulonga iikulya aaNamibia otaa tsuwa omukumo kutya shampa tatu ilongele iikulya kutse yene nena ngawo oshilongo itashi kala nondjala.

Methano omuna aakiintu oyendjiyendji lela nokaana ngaa nee kamwe, oya kalela nee okaponda hono haka kala oohi ndi wete oya hala oku konga mo omweelelo gwawo yo ya vule okuka makela.

Ndino egumbo nee ndiwete lyomuthigululwakalo gwontumba, olya longwa nee nomwiidhi Po opena okandjila hono kuuka mulyo nomiti dhono dhomilunga dha thanekwa dhili popepi negumbo nuumanya nee mbono wa ninga ondjila okuya megumbo mo.

Hano okahala ngaa ne komavululukilepo sho wuwete omulumentu nomukiintu yeli mpano taya fudhapo yo yena uukopi taya nu otee.

Omahala ngaa nee gomalukalwa ngono ogathaanekwa ngaa nee nenge oga tungwa moondundu ndele otaga monika tuu nawa shili, nomoshilongo shetu ngele otwega tungu mo ngano taga hili tuu aataleliipo.

Ndino ehala lyoku muna oondjuhwa dhono hadhi munwa dhoku vala omayi shaashi pevi mpono opuna omulumentu athikama nopevi lela otapu monika puna omayi.

Oshikunino shono sha tulwa uupoolisa wa tulwa iikunomwa yili melandulathano nawa notawu monika nawa, nehala olya tendwa ko tali monika nawa lela.

Ndino ehala mono hamu vulu okulilwa, lya longwa miipilangi, lyi li pamuthika lela gOshiwambo, go natango omuthika ngono gwa huma.

Ehala lyiiyamakuti mpono tapu monika ngaa nee puna ooholongo, oomenye nayilwe mbyoka yili kokule hwiyaka ndiwete odha tsakanene ngaa nee pokahala mpono hadhi monene okunwa dho dhivule okukala dhanwa.

Okashina hono ohaka longithwa unene menenevi lyaAfrika okuhelela nenge to pulula. Otu na omapya mono hatu mono iilongomwa yetu. Ohatu longo omapungu, omahangu niikunomwa ya yooloka. Ohatu longitha okashina hono okuteta po omwiidhi pomakota giimeno yetu, opo yi vule okukoka nawa.

Iikunomwa mbyono ya longekidhwa nawa pamuthika lela nomulandi ota vulu okulanda noku ka tumba nokufala koshikunino she kegumbo a ka kune.

Omukanka gokutondoka omeya gu ukitha mepya nenge mothaalama yontumba mono mu na iikunomwa, opo evi li kale lya talalelwa nawa. Omeya ohaga tondoka nduno momukanka mo.

Nguno otazi moshikunino shoondjuhwa noku na okatoololi ku udha omayi. Shika osha hala okutya nena ota ka lya nawa nenge ota ka landitha nawa a mone sha shomondjato.

Aantu mbano ye na opulasitika yi na iinima ya fa ya zi medhiya ondi wete kutya oye na shiya li ya ka yoga medhiya nenge momulonga nokukwata mo sha shono tashi hokitha shokuka paka po.

Omboga yuushimba, oshikunino shomboga yuushimba ndjoka yiiholike nawa oku tulwa momwelelo na yamwe ohaye yili oyo ayike, mbono yehole oomboga.

Opuna oondjuhwa dhimwe haku tiwa odhuushimba oontokele noontiligane. Oondjuhwa odhi shiwike nawa ngele ota shiya pongeshefa nenge iikulya megumbo.

Methano ndino natango otali ulike omalukalwa, noo pate dha yooloka, ndhona dha thaanekwa ko muthaneki, eli mondhila pombanda nenge moka dhagadhaga, sho osho watala noondundu tadhi monika dhili kokule. Ayihe mbyono oya thaanekwa komuntu eli pombanda.

Oondjuhwa dhi li ngaa nee mehala moka hadhi muninwa otadhi monika. Nuunima mono hadi pelwa okulya nokunwa otawu monika.

Mehala muno otamu ulike hamu longekidhwa iimboloma yoku ka gandja onga omagano shaashi oto yi mono sho ya tulwa muunayilona wayo noya longekidhwa ya pyakudhukwa oku ka gandjwa kooyene.

Kahenge nokahengona, ondjamba nomwana otaya monika ye li pokamulonga ya li taya nu. Yo taya thuwa po ya taalelathana, taya ulukilathana ohole.

Omahala goo Dune oge shii wikile nawa komunkulofuta gwomoshilongo, hono aatalelipo yehole oku ki ithanekela, noku kala nomathana taya dhimbulukwa omathimbo ngono ya li ko uuna kaa po we.

Mpano oohi dha kwatwa nee komulumentu mokandama mpa. Ondi wete okuna okandaama ngaa nee pegumbo mono mu na oohi dhe, shono ta tu dhengele omuhingo kutya osha simana twiilikolele iikulya yetu tse yene.

Omuntu ta teya oonyanga. Oonyanga odhi shiwike nawa hadhi opaleke iitelekomwa omolwa ezimba lyadho. Mpono tuna po dhono oontiligane naadhono oontokele. Ohadhi kwathele wo natango okupanga omikithi dha yooloka.

Mpano otapu monika mbakumbaku eli mofaalama tambakula mofaalama mono noku longekidha ngaa nee ehala lyono lyeetepo iitoyomwa mbyono mwene ngaa nee atula mehala mo.

Ethano ota li ulike oshilandopangelo shontumba noosikepa dhili kombanda yefuta, yathanekwa lela momutenya moshanga shomutenya, shaashi uuyelele owu wetike lela nomamanya geli kombinga yomaziililo.

Mpano otapu monika ngaa nee aalumentu yeli ya tatu, yena ngaa ne onete taya yulu oohi moka dama kawo, oohi odhi shiwika nawa mo vitamine, nosho wo ngaa ne okulanditha, no kulya ngaa nee.

Ngono omuntu ta teya moshikunino she shomboga yuushimba noku ulika nkee shaziza nawa nenge teshipe omeya nokuli, shaashi ethano lye otali thaaneke li li kokule ina lyiyela lela wumone shitaningi.

Omulumentu nguno ota monika ena oshako yomavi ta tula mokaponda komeya shaashi ngele otashi ya koohi, odhi hole hadhi tulilwa mo evi shaashi opuna dhimwe dhono hadhi hupu evi onga iikulya yadho.

Omahala gomalukalwa geli moondundu nenge ga thanekwa komuthaneki eli pombanda ndele otaga monika nawa shili nomahauto ga kankamekwa . Ehala ngaa lyomagumbo lyiikalekelwa lili pehala lyontumba ewanawa shili sha thanekwa ando etango lyafa tali yimo.

Ndino ehala lyombelewa lya tungwa ngaa nee moondundu pehala lyiikalekelwa mpono puna iiti yakukuta molwaashoka omapandela gatatu ogo ngaa nee tageku ulukile kutya ehala ndino olina sha nombelewa.

Ndhino oondjuhwa dhili methano ,tadhi thanekwa ngaa nee ,dhili pokamwiidhi ka ziza nawa mpanga tadhi napa nenge tadhi iko ngele iipalutha ya dho. Oondjuhwa odhi holike nawa ngele ota shi ya konyama .

Uunamwenyo mbuno oombwa dhomomeya nowu shiwikile momafuta mono hawu kala. Ombwa yomomeya ohatu yi longitha onyama yawo nosho wo oshipa shayo oshi holike ngele tashi ya kokuninga omapaya.

Uunafalama moNamibia oshinima shono tashi hwahwamekwa, opo aakwashigwana ya vule kwiilongela iikulya yawo yene. Naadhono ominino dhomeya dhokufala nee moshikunino shi vule okuhapa nawa.

Oonkanga nuunkangona wawo, oyi shiwike nawa hayi hadha manga ongula yo omutenya tayi ka gondja shaashi kayi hole omutenya. Ohayi vulu okutekulwa momagumbo getu nosho wo moofaalama.

Ndino ehala ndono lyili moondundu hali tondoka omeya ano shampa omvula tayi loko otaga tondoka ngaa nee nawa taga ka hakela sigo omomulonga nenge momatale.

Oongombe tadhi napa. Iimuna yoongombe oyi shiwike nawa kutya kaishi ike menenevo Afrika moka oongombe dhasimana ndele nopondje woo odhili dhasimana. Ohatu li omashini nomagadhi goongombe.

Ehala lyaasomi mbela ethimbo ndiya lyekondjelo manguluko. Muno omone gamwepo gomomahala ngono hamu kalwa. Omahala gomalukalwa gaAsomi nenge mbono yomahala gongeleka ohaya kala ne ye edhililwa momahala gafa mpo omone hayazi mo omo haatelekele mo omo hayi iyopalekele.

Mpano otapu monika ngaa nee omatondokelo gomeya geli kombanda yomamanya nomiti dhono dhamena pooha mpono ota dhuulike ngaa nee kutya odha hapa nawa shaashi ethimbo kehe odhili ngaa nee puututo womeya pwahapa nawa.

Oshimbobo shili mokayaha kekuma oshowo ngaa ne metiti tamu monika onyama. Iikulya yetu yoshiwambo ohatu li ne yili metiti ngawo andola shono kayishi okayaha ndele elilo otayi monika nawa.

Uuponda wu na omeya noshowo omulumentu a thikama po. Ondi wete kutya ehala lyatungwa owinawina lyokuhakela omeya gomvula lya fa ando oondama ndhiya kaadhi shi evi.

Ondjamba kahenge ndjono yi shiwike nawa, yoonkondo kamana ngele ota shi ya kiiyamakuti yomoshilongo . Ihayi hindi omuntu, ashike oyanika oshiponga uuna ya geyithwa. Mpono otayi monika nee ya teya okahwa, tayi fudha po.

Okanamwenyo kokamenye, hono taka monika ke li mehala lyi ikalekelwa li na oodaina ka londa koshiti. Ngaashi nana wu ka wete ka thenekwa lela omutenya gwaAnkala. Oke holike noke na onyama ombwanawa.

Ndhino oomboga dhuushimba dhili ngaa nee moshikunino tashi monika nawa. Oomboga dhuushimba odhi shiwike nawa pamangeshefelo oshowo ngaa nee okulya . Yamwe ohaya vulu okulya dha pakwapo nayamwe inaadhi telekwa.

Mpano otapu monika ngaa ne iithitukiti ndjono hayi ithanwa kutya oongolo, tadhi nu ngaa omeya mehala ngaa ne mpono pomanwino. Oongolo ohatu dhi adha mo kashana kiiyamakuti ngele tashiya moshilongo shetu.

Ndjono ongundu yaalumentu taya yul oohi. Okukwata noonete nokunanena kombinga, taya zi mo lela noshipandi shoohi dha gwana oku ka elela.

Oondundu dha thaanekwa ethimbo lyetango lya hala okuningina, nomiti nga ndhono dha thaanekwa dha kukuta, nadhimwe dha fa dha hapa notadhi monika nawa lela.

Ndyono ehala lyegumbo lyolukalwa lya tungwa komunenentu a tungila moondundu, shaashi hakehe gumwe ha vulu okutungila moondundu, nomuti ngono otagu gandja omutalelo omuwanawa.

Okapomba hano ohaka longithwa unene kwaa mbono ya hala okukaleka mo omeya, tamu vulu okukala hamu hakelelwa omeya gomvula, oto vulu oku ka ninga okatale koombaka dhoye nenge wu kale wa muna mo oohi.

Ongombe okwandambi yili pehala pwanapa nawa nenge pwa hapa nawa, moluhwa lwaMeme aku kwe tayi li nawa noyi na oku zapo epunda lyatya ti.

Oombakumbaku oyo haya longithwa methimbo lyo ngaashingeyi okupulula momapya moofalama nenge miikunino.

Omahala ga fa ngano, omahala vulu okuya e to ka mbwinda , to dhana nomeya ,ngweye to thuwa po ,shampa wali wuna esiku lyiipyakidhila nee nayi, paku thuyitha omadhiladhilo goye ,oho vulu nee oku kutha ompito wu ye ,wuka yoge omeya, ngoye to thuwa po wuli ngaa nando onaapambele yoye .

Ohauto ndjono oya humbata aapashiyoni (aatalelipo) oya kondekwa nee koonkoshi, ndhono dhi shiwike nawa kutya ihadhi dhana nande nande odha nika oshiponga , noyeli nee mehauto lyawo taye dhi thaaneke.

Iigandhi oyo ngaa nee tayi monika ngawo , oyishiwike nawa onga oompungulilo dhomahangu noshowo ngaanee iilikololwa yomwepo yaAwambo yomomapya tovulu okutulamo omapungu nenge omakunde ndele eto siikileko kaayimone omvula

Omukiintu eli methano muno ota tekele ngaa nee oomboga dhe dhuushimba, eli ngaa nee moshikunino shono tashi monika sha hapa nawa, shomboga yuushimba. Nenge pamwe kongolo okwa sha tedhi teya ngaa nee nokuli.

Okahala ngaa nee kokandama hano otamu monika muna oohi tadhi mbwindi nomulumentu ngono e li po okuna ngaa nee okanete, a hala ngaa nee okuyula po dhimwe po ye a ka landithe imonene iiyemo nenge a ka lye.

Olundji shampa wa hala oku kelela omeya ka ga kunguluke guka kombinga onkwawo, oha tu tula omavi mooshako eta tu dhipakele dhafa dha tungwa opo ngele omeya ta ga kunguluka ota ga hakele mooshako.

Ehala tali monika mpano li li momuzile gokatala nosho wo momuzile gomuti, otali monika li li pehala li ikalekelwa, tali nana aatalelipo nangoye omuntu oto vulu okuya po uuna wa hala okuvululukwa po.

Hano Okapoda komeya nomwiidhi gwa ziza nawa nomiti dha ziza nawa kooha dhomeya. Omeya ohage tu kwathele okunwa, iimuna yetu ohayi vulu okunwa. Ohatu vulu okuga longitha miikunino yetu.

Hano oka nete ngaa ne mono hamu vuku oku tulwa oondjuhwa, mono to vulu okudhi pelamo iipalutha nosho wo ngaa ne natango omeya dhinwe, dho tadhi vulu ngaa ne oku vala omayi taga gwile kohi.

Ndino ehala tali monika nawa, mu na iipundi ya yalwa nawa. Lyo nalyo olya longwa momwiidhi tali holola lela omuthigululwakalo gwaAfrika, oshoka otu hole omwiidhi.

Oondundu iinima yopaushitwe. Mbyono tayi monika oyindji yindji ngawo yathanekelwa kokule, nuumeno ne mbonowamena kombanda yawo tawu monika nawa lela.

Shika oshikunino shomboga dhuusimba dhoka ha tulongitha ongaa omwelelo ohadhi liwa dhatemwa yamwe ohaya vulu okulya inadhi temwa nosho holike kaantu oyendji. Odhina uundjolowele momalutu nohadhi vulu wo oku telekelwa mona ontiligane.

Ongamelo oshiyamakuti shomoNamibia shiholike hashi fuula aatalelipo tashi monika shili pehala pwa ziza nawa noondundu tadhi monika.

Omulumentu nguno okwa thanekwa eli metale nenge moka ndombe, ta yulu oohi naye nguu. Sho osho nee watala ahumbata onete yoku yula oohi. Okwa hala okwiilukolela nokunyanga oomweelelo gwaanegumbo lye.

Ehala lya thanekwa kuza pombanda lyathanekwa omuntu eli modhila ta thaneke uushitwe a talela pevi to tala nee nawa omahala gayoloka, noondundu nomagumbo agehe ngono taga adhika kohi yehala ndjono lyathanekwa lyathanekwa komuthaneki eli modhila.

Ondjambameya oshinamwenyo shimwe sha tseyika nawa shina oonkondo kamana na oshihole momeya. Osha shitwa nee palupe lwondjamba ashike ohashi ithanwa ondjambameya, molwaashoka oyihole momeya noonkondo.

Uuyuhwena wu li mokambamba ondi wete kutya ou li momangeshefelo. Nenge uumbakona ano ngeyi? Uumbakona ndi wete, oshoka uulungu otawu ulike kutya owoombaka kawu shi uuyuhwena.

Ehala tali monika nawa lya dhikwa momukalo gotenda, ondi wete kutya olyokulila. Omuntu to vulu okuya po, e to mbestele uukulya woye e to kuutumba puupundi mpono nuutaafula ngoye to mono okulya koye.

Omamanya gopaushitwe .Omamanya ngoka ohaga longithwa iinima oyindji ngaashi mondundu moka otovulu owadha mo omamanya gatya ngaaka .Ngoka haha vulu okulongithwa oku wapaleka pomahala shampa gakwewa komashina ohaga longithwa woo mondundu moka otovulu oku adhamo omamanya gatya ngaaka ngoka haga vulu oku longitha oku wapaleka nando opehala shampa gakwewa komashina taga opaleke pomahala gayoloka.

Ethano otali ulike oshikunino lyeemboga dhuushimba dha hapa nawa ,odhi shiwike nawa ngo otashiya koovitamine nomulyo kamana dho ohadhi liwa nando odha telekwa nenge inadhi telekwa.

Ehala lyomatalelepo lyahapa nawa nehauto lyaatalelipo mbono yeya okutalelapo ehala ndyoka nesiga lyawo lyokuyothela onyama oshowo oshitaafula mpoka taya tenteke yatyapule.

Efano ndino otali ulike ngaa nee kutya uusikopa mono hamu pungulwa oondjuhwa dho dhivule oku valela mo omayi. Tadhi kala nee dhili pombanda go omayi shi taga valwa kudho taga gwile ngaa nee kohi lwaampo.

Kombanda hono otaku monika nga nee iimeno yoku opaleka ehala omanga kohi takumonika kuna okaponda opo iimeno yikale yatalalelwa nawa

Iitaafula nga ne mbyono ya tulwa melandulathano nawa niipundi yawo ya tungwa ngaa nee pehala lyili komukulo nga ne gwefuta nenge gontumba. Oto vulu nga ne okukutumbapo, notayi hili aatalelipo yeye ya vululukilwepo nga ne nokuthanekapo.

Ndhino oondjuhwa dhili ngaa nee mehalo lyadho dho dhayedhamo nee oothingo dha kumwa nee kwaangu tedhi thaaneke, otadhi li dho tadhi vulu ngaa nee kukala dhanwa dho tadhi dhana mehala dhalyo mo.

Aantu ye li mokandama komeya taya yulu oohi, oshoka shampa wa tala shoka sha ziza onete ya tumbwa yu udha noya pakelwa oohi lela. Oya mona osheelelwa sha gwana.

Shino oshikunino shomatama sha hapa nawa gamwe oga tula ko nale nokuli, nominino moka hamu tondokele omeya dhi vule ku kala dha thika pomatama go oga nwe, kaaga se po kokumutenya.

Kahenge yemwene, ondjamba nuundjambona wayo. Oshiyamakuti shono sha talika ko muAfrika oshowo moNamibia kutya oshi na oonkondo. Omunkati gwayo ogo hagu longithwa kondjamba okutula sha mokana kwayo. Ano oshinamwenyo shi na ondapo, oshinamwenyo shi na oonkondo, ashike ihashi hindi omuntu.

Ngele otashi ya kiikunino nuunafalama wiimeno shono osho nana omukalo gumwe goku ilikolela oondja dhetu yene momagumbo notashi hwepo peke onkalo yoku longitha oshimaliwa.

Uunene aalumentu oyo haya yula oohi momatale uuna yahala okulya oohi nenge yahala okukalanditha oohi opo yamonemo iiyemo yontumba.

Ndino ohala ndyono hamu kala mwa tilwa oonyata tadhi kunguluka ihe nomatondokelo gomeya nenge tadhi tilwa mo ihe koololi. Ehala ndyono lyoonyata.

Omulumentu tuulike iilandithomwa ye. Oha ningi uuponda mbono to vulu okutula pehala lyoye tawu opaleke po.

Mbuno owo nee uushitwe mbu wo pankalo ngele tashiya kelunduluko lyonkalo yombepo, omawe nee ngono omatokele ohaga ulike kutya oshimuke ga fa ando omvula ya hala okuloka nenge ya li tayi loko ndele e taku kala ku na oshimuke shono hashi eta nomeya ga ninge ekuma.

Omaludhi goohi ga yooloka ge li mokaponda komeya, sho osho wu wete dhi li mo tadhi tondoka, shika otashi ulike kutya omuntu ta muna oohi mokaponda.

Moshilongo shetu otulimo tuna omihoko dha yooloka nomahala gomalukalo ohaga kala ga yooloka. Mpano otapu monika omuhoko gwaahimba yeli kegumbo lyawo taya pakapo iikulya yawo.

Mbano oomeme taya mu omboga nenge taya likola iiyimati yontumba, aaAfrika osho nee haya likola nga. Shaashi owuli moshikunino owuna iilona oyindji, ontungwa yoye ohoyi tula nee kombunda, nenge komutse omuntu gomukiintu. Ndele to likola nee iilikolomwa yoye nenge iiyimati yoye.

Ongundu yaalumentu ya kwata onete koombinga dha yooloka taya yulu oohi. Oohi odhi shiwike nawa ngele otashi ya kiikulya mbyono yi na oovitamine noshowo pamangeshefelo ohadhi landwa nawa.

Ehala lyoondundu nomiti omishona lela, pethimbo lyokwenye ohali kala lyakukùta noonkondo. Noyendji oye hole oku li thaaneka uuna etango tali yi mo.

Ehala lyolukalwa tali monika li li pehala ewanawa tali hili naatalelipo pehala mpoka, oshoka opu na uupundi wa tulwa nawa nuutaafula uuwanawa mbono tawu ondodha omeho.

Oondundu dhimwe ohadhi thanekwa ethimbo ndyono haku kala kwa fa ku na oshimuke, ohapu kala wo pe na omwiidhi oshowo iiti ya kukuta.

Shino oshikunino mwakunwa iikunumwa yakunwa mokatala opo kayi dhengwe koonte dhetango odhindji noopaipi dhomeya dhoka hadhi tekele iimeno.

Ooshako dhuudha iilya lela, naalumentu naankiintu yiikwata moombwetule mboka ta yedhi landitha nayamwe oya hala okudhi landa po nokuli.

Mpano otapu monika ngaa nee omulumentu athikama ngaa nee athaanekelwa poka pulakata kehala lyetu lyomatalelepo lyo Namib Naukluft park . Osho woo ngaa nee natango aapashiyoni ye hauto lya thikama ngaa nee hwiyaka yeya oku talelapo.

Ndino nalyo ehala lyoondundu, ndi lya thanekelwa kokule lela komuthaneki. Aathaneki ota ya dhana onkandangala ngaa ne okutyapula uunshitwe waNamibia nenge wiilongo yimwe po muuyuni, shaashi ngele ota shi ya koondundu oshinima shi holike.

Oondundu dhino otadhi tu ulukile kutya unene nale methimbo lyekondjelo manguluko unene moshilongo shetu Namibia, aakondjelimanguluko yetu uuna ya hulitha kapwali naana ehala lya tulwa po kutya olyo haya holekwa onkene oho holekwa kehe mpoka wa hulithile, tapu tulwa nee edhidhiliko kwaamboka yali popepi nangoye.

Mbakumbaku ngaashi omathimbo ngano gomvula okushi wike ngaa kaanafalama kutya okulongekidha nga epya lyoye no kukuna omuna okweenda mbakumbaku a kuthe mo ngaa omwidhi noku opaleka mo nawa.

Ehala lyoondundu ndjono lya thaanekwa kaatalelipo nenge aapashiyoni mbono yeli mehauto ndono wu wete lyathaanekwa lyina omahala nenge uundunda nenge uutenda wokulala kombanda mbono hawu longithiwa okulala.

Oshinamwenyo hashi ithanwa onduli. Oshinamwenyo shika oshi na othingo onde. Osha thanekelwa kokule shi li pomiti dha ziza nawa nokonima yasho otaku monika oondundu.

Nguno ota munu oondjuhwa ngu ! Opuna nee uukololo mono hamu yi omayi shi tadhi vala nee omayi ngawo , nuukololo wumwe owoondjuhwa nee dho dhene . Tashiti mpono ya lyata hapo tapu gwile omayi .

Ominino dhokutondoka omeya ngele omuntu taningi uunafaalama wiimeno , opo yikale yatuta nokukwathela mokukoka kwawo unene ngele kapuna omvula yagwana nawa nenge okuhupitha omeya ngoye wulongithe ngono gopaunshitwe gomvula.

Iinamwenyo yoongolo otayi monika tayi nu pokadhiya nenge pehala lyokuninwa mondjedhililo yiiyamakuti.

Ndino ehala lyomalilo lyokulila lya ningwa nawa miiti yetu iipilangi mpono tapu monika ehala mpono aantu haya vulu okungundumana ya kuutumbe yalye naampeya hapu longekidhilwa iikulya nuutafula wumwe wiikalekelwa uuna inaya hala okungundumana.

Ethano lyathaneka okuzilila pombanda, lya thaneka omulonga gwomeya sho, osho niikogo wuyi wete ngaa nee yili momeya, nokooha lela hwiya otaku monika ngaa nee omiti nomwiidhi ngaa nee ngono gwa ziza nawa.

Mpaka otapu monika okamuti hoka ka kululwa nawa, haka longithwa okudhikitha. Oto vulu oku kadhikitha omukala nongele taka koko ohaka kululwa nekonde lyako eta ka kala taka monika nawa.

Mpano otapu monika ngaa nee omulumentu ayuulamo yimwe po yomoohi dhe mokandama ke hono aninga, otatu popi oku ilikolela iikulya tse yene kaatu kale twa hupa ashike mokulanda.

Okashina haka oko ku opaleka moofaalama dhetu nenge momahala getu nomiikunino yetu shampa tuna ngaa shoka twa kuna po, etaka henya gapo nee omwiidhi, opo iilya yetu kaayi kokele mumwe noomwiidhi nandenande.

Ondjamba kahenge oyo ngaa ne tayi monika methano yili mehala lyiiyamakuti mono. Ya thanekwa ngaa ne komuthaneki eli kokule. Shashi oyi shiwike nawa kutya ohayi yonagula. Nokwe eti iiponga.

Edhiya nenge oshana nenge ondombe yi li moshi heke lela . Ya mona omuloka omuwanawa gomvula. Sho osho wu wete mwa ziza nawa ngawo. Omwiidhi gwa mena mondombe nonomiti ndho dhili po pepi odha hapa nawa.

Iilandithomwa yetu yOshiwmbo ngaashi omakunde, iilya yomahangu, iilyaalyaaka nomapungu, oyo mbyono hatu longo momapya getu mOwambo.

Oonkwandambi naambono oyendji yedhi tseya onga oongombe otashi ulike naana kutya odhili mehala mono hadhi pelwa okulya oshowo ngaa nee okunwa dho dhikale tadhi monika nawa dha paluka komalutu.

Otapumonika ngaa nee omusamane omukokele tatekele ngaa ne iimeno ye, nokombinga ndjiya otakumonika natango aaluntu yeli yaali oshowo ngaa ne ehala lyili kombinga hwiya ondiwete olyo egumbo lyaandjawo.

Oondundu dha thaanekwa dhili mehala limwe mokwenye kwaankala shaashi omwiidhi nuumuti mbono wu li kombanda yoondundu otawu ulike ngaa nee wafa wa kukuta.

Oondjuhwa tadhi nu dho dhimwe tadhinapa ngaa nee pevi iikulya yadho. Oondjuhwa odhi shiwike nawa ngele tashiya kongeshefa nenge konyama yo yene yokulya megumbo.

Shino oshikunino tashi monika opo ngaa ne sha tamekwa, nosha ziza ngaa nee nawa, mwa kunwa oomboga dhuushimba nuumunino nee mbono womeya hawu fala omeya piiyimati nnikunomwa yoye noshowo ngaa nee omatama.

Omatama ogamwe gomiiyimati mbyono hayi longithwa okwoopaleka omuhoka niitelekomwa ya yooloka. Sho osho nee tayi monika ngele ya tulwa miipakete ya yooloka.

Ndino ehala ngaa nee lyili mokuti lela ano puna okandjila keendapo keli kohi yomiti niihwa yaziza nawa notayi monikwa ngaa nee lela nawa.

Dhino omiinino dhomeya dhathanekwa moshikunino dhono hadhi kwathelele oku gandja omeya kiikunomwa uuna pwaahena omvula ya gwana nenge oku keelela elongitho lyomeya ogendji gomvula popena ngono taga vulu kulongithwa gopaushitwe nenge ngono haga futwa.

Kombanda yoondundu otaku monika ngaa nee kuushonashona omanga pevi dhalyo tapu monika pwafa hapu tondoka omeya. Shaashi inapu mena lela iihwa po kapuna omiti. Po kapuna omwiidhi opwa yela lela shekesheke.

Okashina hano ohakalongithwa ngaa nee okulongekitha nga nee ehala lyokukuna moshikunino mpoka wahala okukuna. Evi talyikala lyahapupala nawa ngwee tovulu ngaa nee okukala wakunapo.

Aapashiwani yeli moshihauto shono hashi humbata aatalelipo, aatiligane ne taya tala ne uushitwe wo moshilongo mono yeli moshiheke lela, momwiidhi.

Oshimeno shono shokandombo oshishiwike nga ne nawa hashi panga omikithi odhindji na oshishiwike nawa kutya oshasimana ngele tashiya kuundjolowele niikulya mbyono yanika uundjolowele.

Uunona tawu dhana. Wumwe owa li wa ka teka, sho osho tawu monika wa humbata omayemele gawo nuundini womeya wu li nduno kondje yegumbo tawu dhana.

Mpano otapumonika nga nee oongombe tadhinu dho otadhili, dhili nga nee mehala lyadho mono hadhi pelwa iikulya, nenge iikunwa, dhangundu mana ngaa nee petemba lyimwe.

Oondundu nomamanya uushitwe Uuwanawa ,uushitwe mbono watutuma ashike evi lya shitwa momamanya .uushitwe wo opala lela hono ihaku vulu nande okumena omwiidhi ndele uushitwe uuwanawa shili.

Mpano ota pa monika ngaa ne, omuti ngoka gwa mena momamanya. Odhimwepo dhomo mitigate ndhoka shishiwike nawa kutya ngele ota shi ya moku mena monamanya, oha dhi endelele. No Ha shi kwata ethimbo lela dhi ye mombanda.

Oweya iikulya mbyono yi shiwike nawa mo Namibia no yiholike uunene kwaamboka taya kongo iitungithi luntu nashi ne weyitala ngawo ohayi pakwapo nde toyili nenge no shimbombo nenge na kehe shoka to vulu okulitha nasho.

Mpano otapu monika egumbo ehala lyolukalwa. Lyatungwa kombanda yefuta nenge kombanda yomulonga gwontumba, notali monika nawa shili lyahapa nawa. Omuntu to vulu okuya pondje nde totala uuwanawa weshito.

Omahangu moNamibia ogo oshikulya oshinene no sho sha simana megumbo kehe, unene momudhingoloko gAawambo. Mono ota mu monika meme e li mepya ta teya.

Aantu momikunda ohaya hupu mokuhuga oohi momadhiya nenge momulonga. Oohi ohadhi gandja oshiyelelwa moshigwana oshoka odhi na uundjolowele, nenge dhi gandje iimaliwa ngele odha landithwa.

Ndino efuta nokombanda hwiya ota ku monika ngaa nee iikogo mbyono yi li pombanda mefuta, oya thanekwa ngaa nee komukungulikilo gomeya gefuta komatondokelo ngaa nee gomeya komunkulofuta.

Ndjono osikepa neye yathanekekwa yili momulonga gontumba nenge medhiya nga neye. Shashi ngele otashiya kosikepa owafa ashike ngaa ne wuli megumbo otaye ende gweye toli gweye twe ende noku ninga kehe shimwe.

Ngele otatu popi uunafalama wondjuhwa oshinima shasimana moshilongo shetu, sho osho methano ndika wuwete tamu monika uuyuhwena wuli momwaalu ongundji lela wuli mehala mono hawu peelwa iikulya oshowo nga nee okunwa.

Mpano otapu monika oodhila dhomeya oshowo ngaa nee dhono dha hala oku nukila mefuta shaa shono opena efuta. Dhimwe tadhi tuka ngaa nee dhili pombanda yefuta. Naadhino nee dhatala dha hala oku nukila momeya shaashi odhihole omeya nawa.

Ndino ehala lyoondundu, ta li Monika lya thanekwa mokwenye kwaankala shaashi, nomwiidhi ogwa kukuta lela lyo olya thanekwa momutenya lela.

Aalumwntu mbono yeli yatatu nomukiintu gumwe ondiwete otaya yula oohi mokatale. Oohi odha tseyika nawa kutya ngele otashiya kovitamin oyo kamana natse moshilongo shetu ohatu dhi longitha okulya twiipaluthe tse tumone natse oovitamine momalutu getu.

Komunkulofuta ehala hono ho vulu okukala wa thuwa nawa wu uvite okambepo okawanawa, oshoka uuna wu li popepi nomeya gefuta nonkalo yombepo ohayi kala ombwaanawa, ya talala nawa. Oodaina ndhono hadhi kala konima evi ndyono hali pepwa kombepo e tali gongala pehala limwe paunshitwe wo wene.

Ndhino nadho oondundu tadhi monika dha thanekwa etango li li pokuyamo . Nuuhwa nee wuli loko kule kashona noondundu netango ndyono lye eta oonte li li pokuningina.

Ndino ehala talyu ulike kutya omuna okandama mono omuntu ho vulu ku yoga omeya nokapundi ka tulwa po. Oto vulu ngaa nee oku londela ko, shaashi nende okaana ka hala oku yamo itaka adhamo onkene otaka longitha nee okapundi ho.

Oshikunino shoondjuhwa otashi monika nawa mu na oondjuhwa oontokele dhuushimba ngaashi tu dhi shi nawa. Otadhi pelwa mo okulya noshowo okunwa dhodhe ete po iikulya nenge iiyemo.

Oondjuhwa iitekulwanamwenyo mbyono yi shiwike nawa hayi dhipagelwa aayenda momagumbo uuna yeya mo. Nomongaashingeyi oyi indjipala unene ngele tashi ya pamangeshefelo.

Uuhili wakunwa shaashi ngele otashiya kuuhilili oshowo ngaa nee oweya iikulya mbyono yasimana no tatu dhenge omuthindo tu itulemo muyo.

Ofaalama ngaa ndjono yakunwa omapungu taga monika geli momikweyo ,yo otayi ulike onene lela ya silwa oshimpwiyu noya ziza nawa shono tashi longo kutya elongo yiikulya kutse tene oshinima sha simana

Mpano otapu monika ongundu yaantu. yakwate ngaa nee onete taya yulu oohi dhono dhili ngaa nee mokapondo komeya mono nomulumentu a kawata onete adhiginina opo kaadhi zemo nande nande.

Ehala lyomoondundu tali monika pu na iiti ya kukuta. Olya thanekwa nawa ethimbo lyomutenya notamu monika omiti dhimwe dha tetwa po nodha lala.

Omulumentu eli methano omunafaalama te tu ulukile nkene eshipondola oku eta oshikunino she opo shi kale tashi nawa ,niikunomwa ye mbyoka a kuna tayi monika nawa notetu ulukile kutya oshasimana.

Omulumentu eli pokandama komeya ngono tashi ulike kutya okwahala okuyula oohi . Oohi odhi shiwike onga omweelelo moshilongo sha Namibia.

Aantu yeli nga ne mokawato taya ende kombanda yomulonga nenge kombanda yefuta osho ne shimwe shomiyenditho hashi longithwa ngele totaguluka omeya mo Namibia .

Ndino ehala tali ulike oondundu nadho dhathanekwa noondjila dha yooloka dhu uka komahala ga yooloka mndhono dha thanekwa mokwenye shashi ngele owatala methano omwiidhi niihwa ayihe oya kukuta.

Hano oko nee okandombo oshikunino shokandombo ngashi tukashi nawa ohaka longithwa miikulya no oto vulu okukalya kokene shashi ngele takeya puundjolowele okeholike lela.

Mbakumbaku osho ngaa tu mu shile ngaaka ta pulula omapya, mbakumbaku ta pulula oofaalama, mbakumbaku ta pulula niikunino, opo tu vule okukala twa mona iipalutha noku opaleka ehala lyetu.

Oondundu omamanya ngono gopaushitwe ngono galongwa geli pamwe nohaga ende ne taga koko shono oomvula tadhi ningi odhindji.

Hano nako oka ndama nga ne katulwapo owina wina ko kukala nga ne tokunumo nenge tomunumo oohii dhoye nenge wukaninge nokuli oka ndama koombaka dhoye dhono dhi shiwike nawa dhihole omeya.

Uunafala otawu dhana onkandangala noku ilikolela sha shomepunda nosho woo shomondjato otatu tsuwa omukumo kutya natu dhiginine okulonga iikulya yetu yene katu kale tatu landa.

Okahala ngaa nee keli pehala lyiikalekelwa mpono aantu taya vulu oku kala ya mona oluthuwo nehala ngaa nee lyoku mbwinda omeya opo tali monika mpono lya longekidhwa nawa, to mbwindi eto thuwa po.

Oondjuhwa tadhi napa nokulya oongala kiimeno. Oondjuhwa odhi hole nawa oongala niimboloma, odhi shiwike nawa ngele ota shiya konyama nenge kokungeshefa.

Efuta. Ehala ndyono lyopaushitwe lyi holike nawa lyuudha omeya, noosikepa mono ha mu endwa to ende wu li kombada yomeya. Ee to tala uushintwe woopala, nomahala okuza pehala limwe , oku ya pehala ekwawo, osho opala shili.

Ndino ehala mono hamulala oondjuhwa , dhono dhilile po tadhimunwa dhokulala omayi sho osho ne shapa ondjuhwa yili pombanda otayi vala eyi lyuka pevi po.

Oshimeno shino ohatu shi ithana kutya oWelwitcia shonohashi adhika mombuga shono sha talikako kutya ohashi vulu okuhupa oomvula odhindji ngaashi twa longwa moosikola inaashi mona omeaya ihe otashi koko owala.

Oondundu dhegumbo lyoshiwambo lyopamuthigululwakalo, osho nee hadhi longwa ngaaka, nomitse dhadho osho ohadhi kumbwa ngaaka, dho tadhi dhikwa ndele tadhi tatwa nawa.

Ehala lyofaalama lya tulwa momuzile omwaanawa kali mone oonte dhetango dha pitilila nota li monika lyaziza nawa.

Ngele otashiya koondundu ngaashi wedhi tala mefano ngawo. Otudhi shile unene moondolopa. Nohadhi etitha omutalo omwaanawa mehala moka tadhimonika dha thanekwa momutenya.

Aakalimo yomomudhingoloko gwapuwo nenge mbono yomuhoko gwAahimba oto ngaa nee taa monika methano muno oshowo ngaa egumbo lyawo lyopamuthigululwakalo nayo ya kuutumba pondje taya paka po.

Ndino ehala lyoondundu ndyono tali monika lya mena uumeno mbono ihawu pumbwa omvula ano uumeno mbono wu shiwike nawa hawu mene ashike pehala mpono pwathina kutya omoondundu no inawu pumbwa omvula.

Ehala lyoondundu nolyoomwiidhi lya thanekwa nawa momutenya gwa ankala sho osho negulu otali monika lya lya omutenya kakuna nana iikogo oyindji olya thaneka lela etango lya zamo.

Oomeme ye li yaali mbaka nayo otaya opaleke pehala lyontumba nokuteya iikunomwa yawo mbyono ya li ya kuna; omboga yuushimba nenge omboga yetu yopamuthigululwakalo, sho osho nee ye na iipakete moka taye yi tula.

Hano okahala ngaa nee keli mokuti kwa meme yakuku ee. Katungwa ngaa nee mehala mono omuntu tovulu oku kala wa likapo shaashi otamu ulike muna miiyamakuti mu shiya shili hwiya oshike shiya.

Ongalamwithi yashiteni yili melilo lyatungwa nomapi omawanawa shili, oshimbombo shomahangu . Shino osho ne oshikulya shetu Aawambo uunene tuu tse Aandonga. Okayaha hono oka tulwa mo ashike opo okukeelela elilo kaali nateke kiimbombo , ashike omo ne hatu lile moka.

Oongamelo iiyamakuti mbyono yina ombili, noyi shiwike nawa ihayi hindi omuntu , sho osho wu wete aatalelipo yomehala mono nayo taya tyapula oku kala nayo pwaahena nande olugodhi.

Hano nako okatale komeya sho yoo omwiidh wa ziza nawa

Omulumentu ota gandja iipalutha kookahenge ,oondjamba, ndi wete okuna unafalama woondjamba mono hedhi pelemo nee iikulya niikunwa yasho.

Hono okashina taka pulula. Oha ka pulula ngaa nee moofalama dhetu nomomapya ngaa nee getu gaawambo nenge moshikunino shoye ngaa nee wakuna. Noku henyaga po ngaa nee omwiidhi.

Naambono uuponda wa longwa miiti. Otashi ulike kutya iiti oyina iilonga yasimana noto vulu okuyi longitha oku nduluka po okaponda wu tule mo oohi dhoye nenge wu kwatela mo omeya.

Ehala tali monika lyohotela mono tamu hililwa aatalelipo shaashi otali monika lyili momutalelo omuwanawa nopehala pwoopalekwa nawa puna okangwena nomiti dhaziza nawa nodha kululwa nawa.

Omulumentu nguno okuli methano ta yulu oohi naye ngu. Nenge nditye okuna ngaa okandama koohi dhe. Mono hedhi yulu una ahala omweelelo nenge hedhi pele mo ngaa iipalutha yadho.

Ehala lyoondundu lyathanekelwa kokule kashona sho osho wuwete negulu oweli tala nawa. Oondundu otadhi monika dhili kokule onduudhe kushi ne ngele odha tsininwa ontsi nenge osho dhina oku kala.

Ndino otali ulike ngaa nee ehala ndono lyili molukalwa lwa ikalekelwa, shaashi otapu monika iipundi niitafula mpono omuntu to vulu okuya wu lile. Ngoye to uvupo ngaa ne okambepo okawanawa.

Iimuna yilyi iyali ongombe oshowo ngaa nee oshikombo oyo tayi monika methano ndyono lyino omwiidhi gwa ziza nawa. Niimuna, niimeno nomiiti dha dhahapa nawa ndiwete odha mona omuloka omwaanawa.

Otapu monika embakumbaku ta mbakula mepya nenge mofalama yontumba. Nomiti nga ne , kongolo okwatya ,ethimbo lyokupulula ,ethimbo lyokukuna nomulumentu eli konima ota kunu nenge ota opaleke.

Iihenguti mbyono ya kukuta oya simana, shaashi nande owu kale wa kutha ko omapungu ngono haga liwa, iihenguti nayo ohayi kuthwa mo e tayi tulwa kokashina, ndele tayi nyanyagulwa e to yi pe po iimuna yoye, yi mone oovitamine.

Ndino ehala natango lyondundu lya thanekwa etango shotali yimo, omuntu athaneka nana elikombinga kokule a thaneka oondundu nuuti sho tawu monika uushona ngawo otashi ulike kutya oomiti ominene niihwa inene, osho ashike yathanekelwa loko kule.

Dhino odho dhimwe dhomiti dhi shiwike nawa ha dhi mene nawa mehala mukukutu moondundu , shampa to talamo ototi wala itamu mene nande oshimeno nenge omuti gwasha, ashike dhono odha koka nawa dha ninga ominene lela.

Omuntu nomwana uudhila wuli meno lyawo weetheni wushekete osho ne hawu tangwa ngawo.

Oondjima nga ne ndjino yathanekelwa pehala yaholama mbela mokati kiihwa nenge mondundu mokati koluhwa lela lela omuntu etayipo nga ne eyiyakele ethano osho nga ne omeho gapwamo yahaluka lela.